Bibiiri bapõĩ zeŋɛɛ la a leɛ ba puori a tɔgele daŋgoɔne. ba zaa zeŋ la kuruu zuŋ. Zie na ba naŋ zeŋ na dɛgɛɛ la kyɛ ka a bibiiri kparɛɛ ba naŋ su na aŋ dɛge. Bɔtɔre beŋ la a bibiiri bone nimesoga kyɛ ka a bibile kaŋa a pɛgele a bɔtɔ kaŋa. Bibile kaŋa be la be a su kparoo o ba lere a kparoo pirti.

Bibiiri bayi la , kanga zeng la tenga kye ka kanga zeng dakogo zu kanga de la kyaaraa a maala a ɔna nang zeng tenga na zu neɛ kanga arẽ la ba poure seng a teɛ ɔ seɛ.

Bilaaboodi biŋɛɛ la ka bibiiri a zeŋ a bilaaboodi nimisɔgɔŋ dɔɔ gɔɛ la a su kpare pelaa kyɛ seɛ teraza sɔglaa a wulo boma a bilaaboodi eŋa a dɔɔ pɛgle la gane o nu dirinŋ a bibiiri pɛgle la selaatere a zeŋ ne kyɛ ka a bibilee kaŋa a leɛ kaara zie.

Bondirii be la laa pou a laa waa la laa duu banku, samaani, nen, zuma ane saalong zeɛre la bang dugi a en a pelete pou a zeɛre waa la zie anga abɛ kãã.

Nuba jamaa lang la taa polisiri be la ba pou polisiri su la kpari sɔglo kye vɔgli kpoglo kaa e kpolo bun sɔglo doɔ arẽ la a polisiri sunsɔring a en niminyaarete ɔ kparoo engan a doɔ su la kpare nu wɔgre kye kyɛ ɔ zu a bare zukomo fiin tol lɛ.

Sããmo sããyɛ la zie lee la ngmore la ka taabɔɔre kyaŋserre blɔkirre aneŋ bomma naŋ ba poɔrɔ ang zaa a langtaa a bomma mine kyorɛɛ la yaga kaa mine e zeere ka mine meŋ a e ŋa waaya a vilevile a e sɔglaa a biŋ.

Nɔɔteereɛɛ la a mine waa la peɛɛli ka a mine waa zeere ka a mine taa kalarre na laŋ laŋtaa a mine taa la peɛɛli, zeere aneŋ dɔre a eŋaŋ mie aniŋ tamma meŋ biŋ la zie ŋa.

Nuba jamaa lang la taa pɔgba seerɛ la a pɔgba le la wɔjeri ba seɛreẽn a vɔgli zupile nang yitaa kye en nubanne ba nuuring ba yere la lɛɛ ane buma ba kɔkɔɛ pou ba seerɛ la.

Bibiiri bata, ane dɔɔ be la baaŋ ɔnnɔ kõɔ. A bibiiri kaŋa su la kparenuwogri. A bibiiri kaŋa taa la kuruu bogitu kyɛ ka bayi taa orɔba bogituri. A dɔɔ dɔɔɛ la kyɛ vɔgele zupiluu.

Pɔgsarre bilii seɛ la wajeri kaa wajeri pɔg ba nyaã kye ka ba en lɛɛ ba kɔkɔɛ pou ba tuo la buma a gɛrɛ ni.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

Ninpelaa ane bibiiri bayoubu arẽe la a ninpelaa waa la pɔgɔ ɔ en la niminyaarete a bibile kanga de la ɔ nuuri a langtaa kye ba tung noɔtei ɔ su la kpare nu wuori a bibile kang a bibilee nyuge la a ninpelaa ka ba enga numa.

Noba yaga laŋe la taa dɔba ane pɔgeba, ba mine vɔgeli la zupile ka ba mine eŋ niminyaati ba sɛge la boma a eŋ gban beɛre poɔ a teɛŋ teɛŋ a tɔgli sazu pɔgɔ kaŋa naŋ be ba nimitɔreŋ zukɔɔmɔ waa la yaga.

Kommie duureŋ eŋ pɛrɛɛtɛ poɔ, cabbage biŋ la a kommie lamboriŋ, carrot meŋ be be la robber biŋe la yitaa ŋa dɔvaare pɔge zeŋ la a gbol kaara sazu kyɛ ka o niŋe sɔga ka robber biŋ ka pɛrɛɛti dɔɔle o zuŋ baŋ eŋ Zuma.

Kuori zie la noba tuuro la bogri ka ba mine a de kūūdaga a ennɛ a bogi kaŋa poɔ loɛ ayi arɛɛ la ka a loori kaŋa pare yuo kyɛ ka kaŋa pare pɔge dɔɔ kaŋa su la kpare buluu bonwogo kyɛ tuŋ walante boot bompeɛle.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

Pɔgba banaare kyene la kye ka bayi arẽ kanga su la kpare duu a kye de ɔ nu teɛ ɔ seɛ a pɔgba tuo la silbare nang yitaa ba zuri kye ka kang pɛgli rubar ane ɔ nu gɔɔ kye tuo kou.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

Pɔgeba bata goi la, ba bayi pɛgere la laare kyɛ ka kaŋa a peere zie, o pɛgeli la saare kaŋa pɛgere la laare talaapoɔ kyɛ ka ɔrobare a biŋ o lomboriŋ, ka kaŋa meŋ a ti ɔroba ane o gɔɔ, bibile zeŋ la a pɔge na naŋ peere sagere puoriŋ kyɛ ka galoŋ a biŋ a be.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

Bipɔlee zeŋɛ la a yaare o gbɛɛ, kubo biŋ la a bipɔlee nimisɔgaŋ o pɛgele la hammer ane o nudur ,neɛ kaŋa de la kuuri a waana ka ka o biŋ a bipɔlee nimisɔgaŋ, dɔɔ zeŋ la a bipɔlee puoriŋ o nudur seŋ a vɔgele zupuli

Tungtumba arẽ la ba tula zee a enna pipuru ba tu la tangzei a bing ka ba mene arẽ a ten zung ka ba mene yagre ba kparee kye su singileetiri bipɔlee kanga pɛgle la rubare ane ɔ nu gɔɔ kye tung noɔti peɛle asu singileeti yong.

Noba yaga zeŋ laŋ la taa divelaa poɔ a die taa la kogri ka kogri ka a ŋmaa gyiiri a kyaare taa Ghana filaki mare la a die daŋguoni eŋa kyɛ ka a daŋguoni kaŋa meŋ ziiri ayi ka o waa ŋa tiivi la ka ba de mare a be Ghana kootu aam bommanaa marɛɛ a die poɔ kyɛ ka dɔɔ kaŋa are a ba sensɔgreŋ a su kpare pelaa a yele yɛlɛ.

Bibiiri ziŋ la bone ba naŋ de daare maali k'o yeni lɔɔre poɔ, ba mine be la a bone puoriŋ a de ba nuuri pare daare ne,a bibile kaŋa naŋ ziŋ a lɔɔre poɔ de la o nu ti ne zea kaŋa naŋ waa nyɛ a lɔɔre sitiaa na,a bibile kaŋa teɛ la o nu kyɛ su kparrepilaa.

Pɔgebɔ banii are gyeerɛɛ la ŋmenaa fentendegelee bone. A Pɔgebɔ bama ti la taa nuure a zɛge kaa do saa. Ba zaa su la kparɛɛ naŋ e kparwogiri kyɛ yɛre lɛɛ ba kɔkɔɛŋ.

Noba zeŋɛ bonkaŋa na e ŋa baaluu zʋŋ, a be koɔ poɔ ka dɔba mine are dondoleŋ kyɛ ti miiri naŋ be a baaluu eŋɛ a tagera die are la kyɛ ka o zusɔgɔ e ŋa bon naŋ saaŋ a baaluu ba naŋ zʋŋ wa la bon pɛlaa.

Eŋgyenease be la toma zie ba mine vɔgle la kpoglo naŋ e bompeɛle ka kaŋa vɔgle o Kpolo ka o yini davaare tɔ a dɔba su la kpare naŋ e bonzeere kyɛ e yeŋgile a dogli ba noons ba naŋ su zuŋ kyɛ ka a pɔge kaŋa are a teɛ o nu a dɔglo taaboore mine.

Noba yaga laŋ la taa yɛrehe ŋmempuori zie. Lɔɛɛ be la a zie ŋa. Noba mine vɔgele la zupelee, ka ba mine su kparre zeere, ka ba mine vɔgele zupelsɔgelɔ, ka ba mine vɔgele zupelzeere a be a ba Ŋmen-yiri puori zie.

Lɔɔre are la soriŋ, noba be la a lɔɔre poɔ, ba de la pɛmɛ a leŋ mare a lɔɔre. lambori kaŋa, dɔɔ ane bibile kaŋa are la a lɔɔre puoriŋ, a dɔɔ eŋ la nimikyaane.

Pogɔ be la o bondirii maale zie o seɛ la trɔza wogi naŋ e bonzeɛ kyɛ su kparenuwogre o pɛgle la bomma ane o nugɔɔ kyɛ de teri a ngmaara ne a boma mine ane o nudure o yuo la nɔɔre kyɛ ka fone meŋ biŋ a o nugɔɔ sɛŋ.

pɔgesarre bata are la lab poɔ, ba eŋ la niminyaati bayi eŋ la niminyaati naŋ waa sɔglɔ ka bonyenaa eŋ o denne kaa waa zeɛree, ba zaa bata eŋ la nuuri wɔɔre kontenna biŋ la ba nimitɔreŋ kyɛ ka gama a dɔgeli a tabol zʋŋ ba nimitɔreŋ .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

Yie gyamaa are laŋ la taa yiri kaŋa waa la wogi ka a sazu te e polpol aŋa yɛree puori zie a die kaŋa waa la baŋgulo ka o kala a yini ŋa boŋ zie toŋma lozeɛ be la a soriŋ a zoro kyɛ ka loɛ gyamaa a be o meŋ puoriŋ noba kyɛnɛ la ka daare naŋ e wogri a waa ŋa kubedaare a are are be.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

Tebulo gyamaa biŋee la ka noba ŋmaa gyili a tebulo waa la sɔglɔ kyɛ ka a noba naŋ zeŋ ŋmaa gyiiri a taa gama ka a biŋ ba nimisɔgɔ kõɔ ane boma kopɔre meŋ biŋ la a noba ŋa nimisɔgɔŋ a noba mine su la kpare peɛle ka ba mine su kpare sɔglɔ.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

Naasaal bomaala ba naŋ boɔlɔ robot be la a kyɛ o waa la bon pɛlaa neɛ de la bon a teɛ a ennɛ a robot nu poɔ a daana nudur seŋ bon bebe la a waa ŋa tv kyɛ ka boma be a o poɔ

Karema ane sakuu biiri bela karendie pou a karema tei la ɔ nu tɔgli a bie kanga nang tee ɔ nu ɔn do saa a biiri zeng la daare zurin kye ka kang de ɔ gane a pare a daa zung ba su la ba yiri nuoma a be a karendie puo.

Pogɔ zeŋɛɛ la ka bogturre ayi a biŋ o nudurre sɛŋ kaŋa waala peɛlaa ka koosee a dogle a bogeti zuŋ a pogɔ pɛgle la bommaa ane o nugɔɔ kyɛ ngmaara mine a eŋnɛ a ne o nudure kuripɔɔte biŋee la ka silba a dogle a kuripɔɔte zu.

Pɔlbil bata be la man noore a ɔŋnɔ kõɔ ane booterre ka ba zaa a vugpare a kyɛ ɔŋnɔ kaa ba gbɛre kang be dondoliŋ kaa kang meŋ be a kõɔŋ kyɛ ba ɔŋ ba burro a kõɔ ane a booterre ka ba bayi au kparedɔre kaa bonyeni su kpareblue kaa kaŋ boote e pilaa a ba bayi kaa kaŋ boote e blue.

Noba yaga zeŋ leŋe la taa, cinema moviri kaa zie dɔba ane pɔgeba be be la a dɔɔ kaŋa su la kpaare zeɛ, kyɛ leɛ o puori a toɔle kyɛ TV be la a ba nimi sɔgɔ ka floweri a saaŋ o poɔ ka ba kaara

koɔbo tontone be la weɛ poɔŋ, ba mire la boma ba naŋ seɛle, ba su la kparre naŋ e kpar wogiri kaa pɔɔ ba zu ane ba gbɛɛ zaa, a kparre waa la bon doɔre kyɛ ka koɔ a yire bonkaŋa ba naŋ konnete eŋɛ.

Pogsarrehi bata aneŋ dɔɔ la a poosarrehi bayi zeŋ la wire zuŋ kyɛ ka a dɔɔ a te miri a wire nimisugɔ sɛŋ a dɔɔ su la kparepilaa kyɛ seɛ paresɔglaa a pogsaraa kaŋa areɛɛ la a ba toŋ nɔɔteɛ kyɛ seɛ parengmaa a su kparoo naŋ e kparebluu.

Nuba yaga lang la taa ba tun la line a gerɛ vootire tabol bengɛɛ la ka ruba dɔgli a tabol kanga zu ka poɔ kanga nang seɛ nika kye su kpare wogi nang e zei a de a ɔ nu kanga a doɔle ruba zu ɔ nu gɔɔ sen pakin case bingɛɛ la a e wɔgi le.

Noba bayi are la ka ba nimisɔgɔ kyaare taa, kaŋa teɛ la o nugɔɔ a tɔgeli o tɔ kyɛ ka o tɔ meŋ teɛ o nuduuri a kyaare o tɔ pɔgɔ ane ɖɔɔ zeŋ la ba nimitɔreŋ a kaara ba microphone biŋ la noba ŋa kpakyegaŋ tabol meŋ biŋ la be kyɛ ka bon pɛɛlaa naŋ waa ŋa kapo a dɔgeli a tabol zʋŋ.

Dɔbɔ bapoi be la tomma zie ba tonnɔ la vʋʋ tomma fiŋtildiglii mwinaa fiŋtildiglii tomma la ka ba tonna a dɔbɔ banaare vɔgli la zupile kaa zupile e dɔri ba bayi zeŋɛɛ la kyɛ ka bayi meŋ dɔɔ bayi areɛɛ la kyɛ ka kaŋa go ba maala la fintildiglii vʋʋ tomma.

Dɔba bata ani pɔgba bayi maala la buma a poɔ kanga su la buma a nga yɛraa ɔ vɔgle la bun pɔg ɔ zu kaa doɔ kanga zeng dakogo enga kye ka kanga arẽ a su kpare sɔglaa kye pɔnne bɔn ɔ nu poɔ.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

Nuba yaga lang la taa ka pɔg kanga be ba poɔring a su polici noma ɔ vɔgli la zupile kye en niminyaarete ɔ eng la nose mask ɔ noɔring loɔri be la a poɔ nu gɔɔ sen kye ka ɔ nu duri sen ka poɔ kang arẽ be a su kpare zie kye vɔgli a le duuku zie.

Dɔɔ zeŋ la boŋa zu. A dɔɔ pɛgle la daa ane o nu gɔɔ kyɛ vogle zupul sɔglaa. O su la kparo na e ŋa kpar pulaa. Kɔnkɔ be la a dɔɔ nu duruŋ sɛŋ. Ka kubɔ biŋ a dɔɔ ane a boŋa pooreŋ.

Pɔgɔ ane bibiiri bayi zeŋ la sakiri zu, a pɔge tuo la kantenne o zʋŋ kyɛ ka a bibile kaŋa zeŋ a saakiri siiteɛ eŋɛ a kyɛ de o gbɛɛ eŋ a sakiri pelay poɔ a sakiri pelay waa la zeɛ kyɛ ka a pɔgɔ le daare a sakiri kaaria eŋɛ.

Taabul biŋee la ka dakogro biŋ ŋmaaa gyil o,a daŋgoɔni eŋa ba dorɔɔ la bonkaŋa naŋ waa nyɛ tɔɛ na a mare a be kyɛ ka boma biŋ o lamboi a waa toltol kyɛ ka a zu maŋ do te waa nyɛ kapɔ a kala waa la boŋ pilaa.

Laafeeloŋ tontonzie pɔge zeŋɛɛ la ka boŋkaŋa waa ŋa kompeta a biŋ o nuduluŋ sɛŋ ka o de o nu kyɔgro a pɔge kaŋa arɛɛ la kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ zeŋ a kyaare a ona kyɔgro a kompeta na tɛbol biŋ la ba seŋsogreŋ kyɛ ka baaleba gaŋzie a be a be.

Noba gyamaa be la kuori zie. Ba mine su la kpare sɔgelɔ ka ba mine a zeŋ kyɛ ka ba gyamaa zie are. Dɔɔ kaŋa be la ba poɔ a vɔgele zupili ka o e sɔgelaa kyɛ ka o kyɛlee toɔnetoɔne doɔre. A dɔɔ kaŋa gbi la dumo a pɔge kaŋa nimisogo kyɛ ka kũũ daga biŋ a noba bama nimisogo.

Nenbaalba zeŋee la a laŋ taa dɔɔ zoo la moto a te yi ba niŋe sogo sage a waana ba mine waa la bibiiri kyɛ ka ba mine e pɔge bɛre, a bibiiri dire la boma kyɛ kaa pɔge pegle a bibile kaŋa ne o nu lɔɔ zie be la.

Yideme laŋe la taa are pɔgeba la zaa ba mine mare la biiri kaŋa. a pɛgele. baage kyɛ su kparre zeɛ, ba gyɛmaa zaa vɔgeli la zupile naŋ e pegelen pegelen a pɔge kaŋa su la kparre. pɛlaa kyɛ de o nugɔɔ a teɛ ne o seɛ.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

Sotouribo jamaa lang la taa a be gbori pou a gbori be la koun puo a duoro nuba nang be a gbori pou waala yaga ka ba mene su kpare ziiri kye ka bamenne su kpare peɛle ba menne gba ba su kparee.

Koɔti pou la ,nuba yaga lang la taa dakouri ani tabuli bengee la ka baagi ani gama a dɔgli a tabulo zung doɔ kanga te zengɛɛ la USA flag be a l lomboring a nuba kanga su ka kpare pelaa kye ka ba menne su kpare sɔglo.

Woɔ ayi arẽ le mou puo ka nuba be loore puo a be woɔ ama ayi sinsuuring a nuba mene vɔgle ninmekyããte ka ba menne vɔgle zupili a loɔri ba taa nyaare ɔ taa la vori ɔ enga.

Dɔɔ arɛɛ la a eŋ niminyaati kyɛ kyɛ sakoora dakogi biŋ la o nu gɔɔ sɛŋ dɔbɔ zeŋ la a dɔɔ ŋa puoriŋ ka kaŋa a kyɔgrɔ fooni kyɛ ka kaŋa meŋ a zeŋ dɔɔ kaŋa meŋ su la kpare pelaa a are o puoriŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ su kparoo naŋ tuoni tuoni a meŋ are.

Niŋgyamaa tɔŋla laen ba pɛgle la laare ane ba nugɔɔre kyɛ ka pɔge kaŋ su kparre doɔ a leŋ zu talaa a pɛgle o laa ko peɛli baalugre, bibile kaŋa arɛɛ la kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ are su kparre doɔ kyɛ zɛg o laa ka o do saa.

Dakouri bengɛɛ la a gulli jiiri ka kapul a dɔgli a dakouri zung a dakouri sunsuri tabol bilii ayi bengeẽ la ka buma dɔgli a tabol zung a dakouri pouring kapboard bengeẽ la ka ba de buma a eng eng ɔ puo.

Engineers tono la vuu toma ba mine te la bon kaŋa na waa ŋa bon ba na maŋ connectiri a vuu eŋne a dɔba mine vɔge la kpogilo ka a e bon dɔre kyɛ kaa a dɔɔ kaŋa vɔgile kpol pɛlaa kyɛ stick in a are a beŋ, ba are la kuur kaŋa zuŋ.

Engineers be la toma zie, kaŋa vɔgeli la zupili kaa zupili yire ne davaar ba vɔ la lɔɔre kɔba a biŋ, kyɛ ka ba mine kyoli. a lɔɔre kaŋa kɔba lamboriŋ

Lɔɛ yaga arẽ la a lɔɛ waa la lɔɔ dɔri ka nuba yaga a lang a be a nuba mene nang bebe waa la dɔba ka ba mene waa pɔgba a dɔɔ kanga su la kpare pelaa nang e kpare nu wɔgre kye tung truza bonsɔglaa nuba ye kyene kyene la.

KIA are la, bipɔlɔ banaare ti la bon ane ba nuuri kpareŋtɛɛ ba eŋ la nuuri sɔsii bonzeɛre, koɔ gaŋ la teŋɛ ka bipɔle kaŋa are a su kparoo na tɔne dɔɔ a ane sɔglɔ.

Pɔgsaraa arɛɛ la kyɛ de napɔg bone vɔgle o zu pʋɔ. O su la kparesɔglaa kyɛ seɛ goŋdoŋ kyɛkyɛre naŋ taa kala yaga. Ba de la bone a teɛ o ka o teɛ o nu kao do.

Tabol kpong bingɛɛ la ka dakouri a bin gul geeree a tabol ba yagle la fintindiglii a deɛ nga puo ba mare la buma a danguoni nga enga.

Nuba seɛra la a doɔ zengɛɛ kye de ɔ gbɛɛ kaa do saa kaa pɔgsaraa a zung kyaraa doɔ a seɛre kye de ɔ nuuri a dɔgli ɔ zung a doɔ laara la kye ka pɔgsaraa mene meng arẽ be a su buma kaa e bundɔri.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

Laafiilung tuma zeɛ la doɔ arẽ la a su kpare pelaa nang e wogu ka kanga a zeng a pɛgli gan bunduo kye segrɛ buma ani ɔ nuduri pɔgba arẽ la a pɛgli biiri ba bɔgɔ kye le duukure.

Bibiirii bata zeŋɛ la, a bibiirii bayi zeŋ la dakogi bonyenaa zu kyɛ ka a pɔgele soba a taa a bibile kaŋa o gbɛɛŋ a bipɔgle ba su kparoŋ a bibile kaŋa meŋ toŋ la naateɛ kaa e doɔre ba puori garewaa ane pantu biŋ la be.

Vʋʋ di la zie lɔɛ gyammaa dieɛ la ka zie ba naŋ kpaare ane kyɛŋsiri oŋ meŋ di noba gaa are la a nugɔɔ seŋ a gaŋ sori yi kyɛ kaara a vʋʋ naŋ dire vʋʋ tontonma lɔɔre be la a zie ŋa ka o zu e zeɛ kyɛ ka goil petro kɔɔri zie bondamannaa a ba a zie ŋaŋ.

pɔgeba zeŋɛ la a leɛ ba nimisɔgɔ a kyaare taa tabol biŋ la.a ba sensogɔŋ ka boma a doɔli a tabol zʋŋ a waa ŋa tenne a pɔge kaŋa zeŋ la dakogi sɔlaa zʋŋ a kyɛ eŋ nimi nyaate kyɛ kaŋa zeŋ dakogi pelaa kyɛ vɔgeli zupili o zʋŋ ka a zupili toɔne pɛɛle ane sɔglɔ Noba zeŋ la a pɔge ŋa nuduuri seŋ.

Bibiiri be la koun puo a deɛne a bibiiri ba su kparee ba seɛ la pariti ka a ba pariti e sɔglo kye ka kanga para a e pelaa a bibiiri mene do arẽ la taa zung kye ka kanga de ɔ tɔ a gyiri ɔ kɔkɔring.

Pɔgɔ ane biiri bata bidɔɔlee bonyei ane bipɔgeba bayi ziŋ la dakogro zuiŋ,a bi pɔgelee pɛŋli la gaŋgaa k'o waa bonzeɛ kyɛ ka a pɔge pɛŋli gyitɛɛ, a bipɔgelee kaŋa meŋ pɛŋli la a gyitɛɛ bile kaŋa, kyɛ ka kaŋa pɛŋli boŋ naŋ yire ne gaŋgaa bon ŋmeɛre.

Poge gaŋeɛ la a laara. O gaŋ la wagyere zu. Ka a wagyere waa boŋ yaga. A wagyere taa la kalare gyamaa, gyamaa. A mene e la bon doure, ka a mene e boŋ ziire, ka a mene taa doure, ziire, ane piɛle zaa a laŋ taa a eŋa

Sotuuribo toŋ la ba line ba waa la gyɛmaa a laŋe taa ba ba su kparre peɛle an kpare zeɛre, k a ba mine meŋ su kpare kpare sɔglɔ dɔɔ kaŋa naŋ be ba poɔ eŋ la nɔwɔɔ kyɛ kaŋa a de o nu a pɔgerɔ o nimie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

Bibiiri lang la taa ka kanga yere gang gaa ɔ kɔkɔring a kye ngmiree a gang gaa a bibiiri nga maale la ɔ zu rasta kye ka kanga a arẽ ɔ poure seng a de ɔ nu teẽ ɔn do ɔ zu seng.

Lɔɔ gyɛmaa aree la, dikpoŋ kaŋa naŋ waa wogi are la a lɔɛ lamboriŋ, motori ane nensaalba gyɛmaa meŋ laŋe la taa be, laatripol aree la ka daa a baa a do te kyɛre feeŋ o naŋ na ta laatripol.

Nuba meɛre la zeɛ a doɔ kanga nan be ba pou vɔgli la kpogli bunzie kye su kpare nu wouri a doɔ nga tung la nuuri soksiri ka a nuuri soksiri e blue colour a doɔ kanga kpogli waa la kpogli dou kye ɔn pegli seminti bɔto ɔ ninge.

Dɔba ne pɔgba lang la taa koun pou a doɔ kanga yage la ɔ kparoo kye seɛ para nang e pare sɔglaa ka ɔ zu a kpali a poɔ kanga arẽ la a kaara doɔ kanga nang su kpare duo a zeng a kou pou kye teẽ ɔ nuuri.

Dɔɔ zeŋɛɛ la a su kparepeɛlle kyɛ vɔgle bonilpeɛlaa o zu o nimisoga sɛŋ bonne biŋee la ka ba de peɛlaa tɛ a dɔgle o sazuŋ kyɛ de bonne bilii bilii mine a eŋ o poɔ a teŋɛ waa ŋa zɛvaare kyɛ ka noba a te zeŋ o nimisoga sɛŋ dɔɔ kaŋ arɛɛ la a pɛgle bonne ka o e ŋa kamira kyɛ vɔgle zupilsɔglaa

Dakogi wogi naŋ taa kosime biŋee sogɔ ka tebul a biŋ a nyerɛ o zaa kyɛ ka boŋ pɛrɛtɛ kaŋ a dogli a tebul zuŋ ka ba de boŋkaŋa naŋ waa doɔ a dogli a be tiivi saaŋɛɛ kyɛ ka vūū a kyaani a die poɔ.

Niŋyaga seɛrɛ la ba seɛ la gondonne a eŋ baŋne ba gbɛɛ poɔ kyɛ le bomma ba zurreŋ ba mine su la kpareɛɛ sɔglɔ ka ba mine a su kparezeere.

Tee koɔre zie la. Ba biŋ la teene gyamaa gyamaa ba sɛls poʊ. Ka dɔɔ kanga su kparo pulaa kyɛ toŋ norte sɔgla a seɛ turasa sɔglaa a are. Ka a dɔɔ kanga meŋ a gaa te kaara a tee mene

Pɔgɔ. are la a leɛ o puori kyaare dakpoŋi kaŋa, a pɔgɔ pegele la bie ane o nugɔɔ, a bie de la bonkaŋa enne o noɔreŋ a bie toŋ la nɔɔteɛ kaa nɔɔteɛ e doɔre, a pɔgɔ puori dɔɔ kaŋa. are la be,a su kparre zeɛ kyɛ vɔgeli zupile zeɛ ka pɔgɔ zeŋ bon zu a pɛɛle a dɔɔ.

Dakogre la a biŋ. A dakogre taa la kusemɛ a eŋe. Kyɛ ka a dakogre kala a yirɛ ne tampɛluŋ naŋ maŋ waa lɛ. Tabul biŋ la a dakogre ama susugreŋ. Ka gama be a tabul pareŋ. Kyɛ ka a tabul sazu ka bilet ane boma na e doure a be o poʊ. Bon de nyuura ba na maŋ nyuura ne boma dogle la a tabul zu

Noba yaga laŋ la taa a zeŋ ka pɔgesaraa a are ba nimisoga a su kparezeɛ kyɛ pɛgle microphone a yelle yɛlɛ a korɔ ba pɔgesaraa kaŋ be la a nimisoga sɛŋ a su kparesɔglaa kyɛ yuo o noɔre a ŋa o naŋ laara ka dɔɔ kaŋa zeŋ a pɛgle gama o nuure poɔ kyɛ a vɔgle zupili.

Nen gyɛmaa be la kuori zie, dɔɔ kaŋa are la a pɛgeli gan a kanna kʋʋ daga biŋ la a noba sensɔleŋ pɔgeba mine pɛgeli la katawiirii ka a e sɔglɔ a noba yaga. zaa su la nɔɔŋ sɔglɔ.

Zu pong zie la ba pono la a dɔɔ zu kɔlekɔle a nie naŋ pono a zu pɛglɛɛ bonde ponaa o nugɔɔ poɔ kyɛ a vɔgle zupiluu eŋ niminyaare o de la bon pilaa a yɛre poge a dɔɔ eŋɛ ka zu kɔɔmɔ na ta meelɛ a dɔɔ a dɔɔ zɛle la o gbɛɛ a pare bonkaŋa zu kyɛ zeŋ dakoge naŋ yire ne da vaare zu.